Vana vadori-dori vanotarisirwa kuenda kuzvikora, vapote veitaticha nekuti ndihwo hwaro hweupenyu. Kana vakakundikana pazera iroro, zvinoreva kuti ramangwana ravo rinenge risina kujeka.

Mazuva ano hakuna mwana mudoridori anofanira kusara ari kumhatso, asi vana vese vanokurudzirwa kuenda kuzvikora zvepashi veitachita vaine mufaro nevamwe vavo.

Vana vadori dori vanotarisirwa kutachita veishandise mudziyo yakasiyana siyana. Vana vadodori zvavanobata nemaoko avo pakutaticha avazvikanganwi zvinobva zvagara mundxondo dzawo.

Vana vadodori vemuzvikora zvepashi vanosisirwa kutatichirwa mundau dzakahlamburuka uye dzine midziyo yakafanira dzino batsiridza pakutaticha kwawo.

Nyamushi vana vechikora chepashi vari kudakara yamho vange veitaticha pamusoro pemamiriro ekunze izvi zvavafadza kusvikira pakuti vazwisise zvanga zveitatichwa pazuva iroro .

Zvakakosha kuti vana vadori dori vaende kuzvikora zvapashi vadzidze vari pakati pevamwe nezuro vayi imba vachiti hande kuchikora kana warambidzwa unofa wakadaro usina kumbodzidza.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunga zvine mabhuku ekutaticha kuitira kuti vana pavanenge vaitachita vapote veiringira viona mifananidzo iri mumabhukumo. Izvo zvinobatsira kuti vazwisise zvavanenge veidzidza.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunga zvine mabhuku ekushandisa akawanda. Mabhuku anotarisirwa kunge akarongwa muna kabati zvakanaka.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvine zvekutatichisa zvakakwana pamwe chete nezvihlaro zvekugarira zvakakwana, kuitira kuti vana vechikora pavanenge veitaticha vave nemidziyo yakakwanirana navo.

Zvikora zvepashi hazvingabudiriri kana zvisingashandise midziyo yakasiyana-siyana mukutatita kwevana. Nokudaro vadzidzisi vanokurudzirwa kuti vagadzire zvekutatitisa zvakasiyana-siyana kuitira kuti vana vazwisise.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka. Vana vacho veikurudzirwa kuuya kuchikora mazuwa ose, vakapfeka zvakanaka, zvinoemurika, zvinodadisa mukugara kwavo.

Ngatisagarei neana edu kumizi ngatikurudzirei ana edu kuti aende kuzvikora zviri pasinde pemizi yenyu kuti vandotaticha zvidzidzo zvavo.

Vana vemuzvikora zvapashi vanodzidza kuburikidza nekutamba nemidziyo yakasiyana-siyana. Saka zvakakosha kuti vatsvagirwe, masimbi neimwe midziyo yakasiyana-siyana kuti vapote veiishandisa mukudzidza kwavo.

Zvakakosha kuti mhatso dzekutaticha dzevana vemuzvikora zvepashi dzinge dziine mifananidzo yakamamirwa mumadziro kuitira kuti vadzidze veizwisisa zvinenge zveironzwa ngevadzidzisi vavo.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvine nharaunda dzakashamburuka uye zvine nzvimbo yekuti vana vanopota veitambira panguva dzavanenge vasiri mumhatso dzekudzidzira. Izvi zvinovabatsira kuti vadzidze zvakanaka pose pavanenge vari mukati nepanze.

Zvakakosha kuti zvikoro zvepashi zvinyore pasi zvazvinotarisira kuti vana vange vachiita. Izvi zvinobatsira kuti mwana paanenge akude kurashika akaverenga anoziva obva adzokera mugwara.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwa kuchengetedza nharaunda yakazvipoteredza, marara aafanirwi kuraswa pese pese nekuti zvinokwanisa kukonzera zvirwere.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge dziine ndao dzkahlamburuka zviine pekudzidzira pamwe chete nezvihlayo zvakakwana kuitira kuti vana vanogara zvakanaka veizwa zvinenge zveipandwa ngemutachitichi .

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka uye zvine mphatso dzekudzidzira dzakawanda uye dzakakura kuitira kuti vadzidzi vatatiche vakasungunuka pasina zvinhingamupini zvakawanda zvingavatadzisa kutaticha.

Zvikoro zvekutangisa zvepashi zvinotarisirwa kunge zvakahlamburika zviine midziyo yakafanira inoita kuti Vana vadzidze veizwisisa zvavanenge veitichwa .

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunga dzinendau dzakahlamburuka uye dzakafaranuka kuitira kuti vadzidzi vapote vewana mukana wekumborumba veisimbisa makodoko kuti vakure zvakanaka.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvine makabati anogara mudziyo yakasiyana siyana inoshandiswa pakutachita mudziyo yakasiyana siyana ikashandiswa pakutachita inobatsira kuti vana vazwisise zvese zvavanenge veifunda.

Vana vadori Dori vanofanira kufundira mundau dzakahlamburuka zviakwa zvinotarisirwa kunga zvakahlamburuka kuitira kuti vafunde nemazvo vakachengetedzeka kwete kufundira mumatanga ehuku.

Nyumba dzekutachitira dzezvikora zvepashi dzinotarisirwa kunga dzakahlamburuka, uye ivo vana vechikora vacho veitachita nesimba mazuva ese. Zvakakosha kuti vabve kumba varya kurya kunovapa simba.

Vana vezvikora zvepashi vanokurudzirwa kuti vashandise zvinobatika mumaoko avo pavanenge veidzidza zvakasiyana siyana izvi zvinobatsira kuti vazwisise zveshe zvavanenge veidzidza muchikoramo.

Vana vemuzvikora zvepadera vanotarisirwa kutaticha vari mumapoka kuti vapote vechikurukura pamusoro pezvinenge zvechifundwa musi uwowo. Izvi zvakanakire kuti vapote veidetserana pabasa ravo.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvakavakirwa pandau yakafaranuka kuitira kuti vana vawane nzvimbo yavanopota veimbotambira panotarisirwawo zvakare kuti pange paine nhandare dzekutambira mabhora kuti vana vaite nguwa yekusununguka.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwa kushandisa midziyo yemazuvano mukutaticha. Izvi zvinodetsera vana kuti vazwisise zvinenge zveidzidzwa. Zvakakosha kuti dzimba dzekudzidzira dzinge dzine moto wemagetsi kuitira kuti midziyo iyi ishande.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine zvikwanisiro zvakawanda kuitira kuti vana pavanenge veifunda vafunde veizwisisa zvese zvavanenge veizwisisa zvese zvavanenge vachidzidza uye ndau dzacho dzekudzidzira dzinotarisirwa kunge dzakashambidzika dzakamborwoka dzekuti vadzidzi vanodzidza vakasununguka.

Vana vemuzvikora zvepamusoro vanotarisirwa kushandisa mangombiyuta mukutachita kwavo izvi zvinobatsira kuti vavane ruzivo rwamandorokwati rwapamusoro kuitira kuti zvivabatsire pakugadzirira bvunzo.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa ku shandisa masimbi aka siyana siyana pakudzidzisa mibato yemaoko iyo inozoraramisa vadzidzi kana vapedza zvikora nekudaro vana vose vakomana nevasikana vanotarisirwa kufunda zvine chekuita nemibato yemaoko.

Madhodha nendombi veshe vari muzvikora zvepamusoro vanotarisirwa kutachita zvekuita nemibato yemaoko. Kuitira kuti vave nehunyanzvi hwavanozoshandisa mune ramangwana.

Zvikora zvepadera zvokurudzira veshe madhodha nendombi kuti vange vane ruzivo rwekubaya baya mangombiyuta iyo michina yamazuwa ano vachiizwisisa mukudzidza kwavo.

Mibato yemaoko ndiyo yoraramisa mazuva ano nokudaro zvikora zvepamusoro zvinokurudzirwa kuti zvidzidzise vana mabasa ane chekuita nemibato yemaoko kuitira kuti zvigo vararamisa mune remangwana ravo.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kukurudzira mibato yemaoko kuitira kuti vadzidzi pavanenge vei taticha vawane ruzivo rwakasiyana siyana rwavangazoshandisa mukurarama kwavo mune ramangwana.

Tinotenda hurumende nekuenzasisa mukana pakati pendombi nemadhodha muzvikora zvepamusoro vese vanotarisirwa kunge vaneruzivo rumwechete mumabasa anechekuita nemibati yemaoko.

Madhodha nendombie vari muzvikora zvepadera vanotarisirwa kudzidza zvine chekuita memibato yemaoko varipamwe chete zvisinei kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekuti wese wakafanana.

Zvikora zvepadera zvinokurudzira mibato yemaoko. Nekudaro vadzidzi vese vanotarisirwa, zvisinei nekuti murume kana mukadzi vose vanofanirwa kudzidza zvinechekuita nemibato yemaoko.

Zvikora zvepamusoro zvinokurudzirwa kukoshesa mibato yemaoko mukudzidza kwavo kuitira kugadzirira vana mune ramangwana kuti vagova nyanzvi mumabasa akasiyana siyana.

Mibato yamaoko ndiyo basi inokwanisa kuraramisa muntu munyika ino nekudaro vezvikora Zvepamusoro vanotarisirwa kukoshesa mibato yemaoko.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kuti vadzidzi vazvo vatatiche veishandisa michina yamazuwa ano kuitira vandudzwa ruzivo rwavo. Izvi zvakanakira pakuti vanenge vofambirana nepashi rese mune zvekudzidza.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine midziyo yakasiyana siyana kuitira vadzidzi pavanenge vachidzidzira mabasa emaoko kuti vaite nemazvo kuitira pavachazozvishandisa muupenyu hwavo pavanenge vozviraramira.

Vadzidzi vemuzvikora zvepadera vanotarisirwa kudzidza zvinechekuita nemibato yemaoko kuitira kuti vazoshandisa ruzivo urwu mukurarama kwavo vachiita mabasa akasiyana siyana nomazvo.

Zvikora zvepamusoro zvinokurudzira mibato yemaoko yakaita sekubika nemitambo yakasiyana siyana ndombi dzinokurudzirwa kudzidzira mabasa ane zvokuita nekukaringa.

Zvakakosha kuti vana vechikora chapamusoro vapote veidzidzira mabasa emaoko akaita sekuvaka, ruzivo rwakadai rwunoshanda pakuzoti makanyi edu abudirire ngekuti vona ivovo vanenge vakuvaka.

Mwanangu kana wada kubudirira wotoshinga. Zvikora zvepamusoro zvakuda mwana anotachita nemwoyo wese pasina kufunga zvakawanda. Zvakuda muntu unozwisisa zvaari kuita.

Ndau dzekufundira dzevadzidzi vepakati dzinotarisirwe kunge dzakahlamburuka apawo dzimba dzekudzidzira dzacho dziine midziyo yakafanira kuitira kuti vadzidzi vadzidze nemazvo veizwisisa zvavanenge vechifunda.

Vezvikora zvepamusoro vanotarisirwa kufundira mundaraunda dzakahlamburuka uye vaine zvikwanisiro zvinoite kuti basa rawo rienderere mberi. Nekudaro tinotenda vezvedzidzo varikuunza zvikwanisiro munezvedzidzo.

Ndau dzeku ndaticha dzevana vezvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge dzine makabati akarongedzwa uye akazara nemabhuku ekushandisa pakundaticha izvi zvinobatsira kuti vafundi vave nezve kushandisa zvakakwana.

Zvikora zvapamusoro zvinokurudzira vadzidzi kuti vatambe mitambo yakasiyana-siyana. Ngekuti haasi mabhuku ega anoraramisa munhu asivo mitambo iyoyo inokwanisa kuchengeta munhu.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka zviine ndau dzakafaranuka kuitira kuti vana pavanenge veitaticha vange vakasununguka uye veihamba pachiwanze kuitira kuti mwiri yawo inge yakagwinya vasarambe vakandogara.

Zvikora zveshe zvinotarisirwa kunga zvakanyorwa pamhanza kuti zviziyikanwe pamwechete ngezvinodzidzwapo izvi zvinobatsira kuti vaya vanenge vauya veitsvaga nzvimbo ponapapo vanoona vachiri panze vasati vatombopinda mukati .

Zvikora zvepadera zvinotarisirwe kunge zvine mabhuku nekuerenga kakwana kuitire kuvandudza ndxondo dzevadzidzi pavanenge veizvitsvakira voga zvine chekuita nezvavanenge vataticha zuwa iroro.

Madhodha nenthombi vanokurudzirwa kuenda kuzvikora nguwa iripo kuitira kugadzirira ramangwana rawo. Veshe vanotarisirwa kutaticha nesimba kuitira kuti vabudirire.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kupota zveikurudzira wadzidzi kuti wapinde mumitambo yakasiyana siyana kuitira kupisa mimiri yavo pamwe nekudzorodza n'gondo pawanenge wachimboita mitambo iyi.

Vadzidzi vepazvikora zvepadera vanotarisirwa kupurutana. Apo mudzidzisi wavo anenge eyironza mashoko makukutu anechekuita nekufunda kwawo. Zvakakosha kuti vachengete izvi mumatehenya awo kuitira kuzozvishandisa panguva yebvunzo.

Ramangwana rinogadzirwa nyamushi, nekudaro vadzidzi vanotarisirwa kutaticha zvinesimba muzvikora zvavanenge vari veiungana pamwechete veishandisa ndxondo dzavo kuendesa basa ravo mberi.

Vana vezvikora zvepamusoro vanotarisirwa kupota veimbobuda mudzimba dzekudzidzira veifurwa ngemhepo veitamba mitambo yakasiyana siyana kuitira kusimbisa muviri yavo pamwe chete nekuzvifadza.

Muzvikora zvapadera munotambwawo mitambo yakasiyayanasiyana, kuitira kuti vana vazorodze ndxondo pamwe chete nekusimbisa mitezo yemiviri yavo. Izvi zvinobva zvabatsira kuti varege kubatwa nezviyaiyo zvakasiyana siyana.

Gore zvarakundopera kudai vazhinji vanotarisirwa kunyora bvunzo dzinoratidza kunzwisisa kwavakaita pane zveshe zvawaifunda gore reshe.

Madhodha nendombi wanokurudzirwa kuti wanotaticha zvidzidzo zvawo kuitira kugadzirisa hupenyu hwawo hwemangwana kuitira kuti wasazowe marombe.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kunge zvine mabhuku ekutatia akawanda kuitira kuti vadzidzi vapote veiwerenga mabhukuwo kuti vabatsirike mune zvedzidzo

Zvikora zvinotarisirwa kuva zvine ntaraunda yakahlamburuka, zvakasimwa maruwa peshe-peshe kuitira kuti zviwaraidze meso. Ngapawe nemutsauko pakati pechikora nekumasiya.

Zvikora zvepamusoro zvino tarisirwa kuti zvinge zvine ndau dzakahlamburuka uye dzajafaranuka zvekuti vadzidzi vanopota veinganamo veipuwa mashoko makukutu ane gwinyiso pamusoro pekufunda kwawo.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kunge zviine vana vakashambidzika uye veitachita nemufaro veizwisisa zvee nezvinenge zvaironzwa nemudzidzisi wavo uye zvinovabatsira kuti kana bvunzo dzouya vanonyora zvakamoryoka .

Zvakakosha kuti zvikora zvinge zvakanyorwa pamhanza kuita kuti vanopfuura nenzira pamwe nevanosvikapo vazive kuti vasvika pachikoro. Izvi zvinobatsira chose kuti chikora chenyu chizikanwe .

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvakapoteredzwa neruzhowa kuitira kuchengetedza vadzidzi vanenge varimukatimo. Izvi zvakanakira pakuti vana havazowirwi nenjodzi kana kubirwa nembavha dzinobva panze.

Zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwa kunge dzakaakirwa mundau dzakanaka zviri pedo nemigwagwa kuitira kuti pasvikike zvirinyore, zvinotarisirwawo kunge zvakakomberedzwa nembiti yakasiyana siyana kuitira kuti pataridzikewo zvakanaka.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kuva zviinendau yakahlamburika, muine zvihlayo zvekugarira zvakakwana kuitira kuti vadzidzi pevanenge veitaticha vange vakagara zvakasununguka.

Zvakakosha kuti zvikora zviakirwe munzvimbo dzinosvika movha uye dziri pedo nemugwagwa izvo zvinobatsira kuti panouya vezveutano nezviro zvakasiyana siyana zvingadai zveidiwa muzvibhedhleya vanofamba nyore.

Vana ve chikora vano tarisirwa ku ndxoka nguwo dzaka fanana veshe nekuti zvinoita kuti pasava nemu tsauko pakati pe vapfumi ne varombo veshe vanenge vafanana vakuita kunga munhu mumwe chete.

Zvikora zvepadera zvinotarisira kunge zvakavakirwa mundau dzakahlamburuka uye zvichikurudzira vana vazvo kuti vatatiche vachishandisa midziyo yechimanje-manje mune zvekutachita.

Tinokurudzira hurumende yedu kuti iise zvikora pasinde pemizi yedu kuitira kuti vana vadodori vahambe mimango midiki.

Muzvikora zvepadera munotarisirwa kunge mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa nevadzidzi pavanenge veiita zvakasiyana-siyana, izvi zvinovabatsira kuti pavanenge veibata vanozwisisa zvavanenge veidzidza.

Zvikora zvepamusoro zvine basa rakaomarara ukapinda mumhatso dzavanenge vachitachitira unoona mapepa akati mwararara peshe peshe kuratidza kuti basa range richibatwa panga pachiitwa zvekudzidza .

Dai taiziya kuti kupfunda kwakanaka taikurudzira vana vedu kuti vaende kunotachita zvidzido zvavo. Kuitira kuti ndxondo dzavo dzigare dzakabeurika.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka dzekutachitira uye dzine midziyo yechimanje manje yekushandisa pakudzidza kuitira kuti vadzidzi vawane ruzivo rwakakura.

Vafundi vezvikora zvepadera vanotarisirwe kubutana zvinenge zveyironzwa nevafundisi vavo ,kuitira kuti vazozvishandisa panguva yebvunzo.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine vafundi vakangwarira vanoziva donzvo nechihambire pachikorapo uye zvakarepo ndau dzacho dzinotarisirwa kunge dzakabhohloka yamoo .

Muzvikora zvepadera vafundi vanenge veiperetera zvinenge zveironzwa ngemufundisi ,izvi zvakakosha kuitira kugadzirira bvunzo dzavanozonyora.

Muzvikora zvepadera kunowanika kudla kuno simbisa miviri. Izvi zvakakosha kuitira kuti vatatichi venge vakagwinya, zvinoita kuti ndxondo dzavo dzishande nemazvo.

Imba dzekutatichira dzezvikora zvepadera dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka dzinemidziyo yechi manje manje yekushandisa mukudzidza zvobva zvabatsira kuti vadzidzi vakasike veizwisisa zvinenge zvei dzidzwa

Zvikora zvepadera zvinebandiko remitombo, inopota riyiwongorora mitombo yakudhaya ichigadzurudzwa kuti ikwanise kushandiswa muzvibhedlera mazuvaano.

Zvikora zve padera zvine ndau dzaka saranuka uye dzaka hlamburika izvi zvinoitirwa kuti vadzidzi vapote veiona nguva yekumbo hamba vei pupurina zvine chekuita ne fundo yavo.

Vantu veshe mumamana umo vanokurudzirwa kuti vaendese vana vavo kuzvikora zvepadera. Kuitira kuti vanofunda zvidzidzo zvavo zvemubato vemaoko.

Vana vanontachita muzvikora zvepamusoro vanotarisirwa kuti vakunge vaane ruziwo pamusoro pemiti yakasiyana siyana, zvikora zvepamusoro zvinenge zvakapoteredzwa nemiti yakasiyana siyana kuitira kuti vadzidzi vapote veitarisa vedzidza pamusoro pemiti iyo.

Vadzidzi vezvikora zvepadera vanoshandisa mangombiyuta pakudzidza kwavo. Izvi zvinobatsira pakuvhura ndxondo, pakuita kuti vawane ruzivo, rune udzamu rwavanozoshandisa muzvidzidzo zvavo zvavanenge vechiita.

Vadzidzi vemuzvikora zvepamusoro vanotaticha vakawanda, apa vachishandisa midziyo yamazuva ano mukutaticha kwavo. Izvi zvinobatsira kuti vazwisise zvavanenge vachifunda.

Nzvimbo dzekutachita dzezvikoro zvepadera dzinotarisirwa kunge dzkahlamburuka dziine zvivakwa zvakanaka zvinoyevedza kutarisa kunyangwe ngemadziso, zvinobva zvaita kuti vadzidzi vepo vazwe mwoyo yavo yeinyevenuka.

Zvakakosha kuti zvikora zvepadera zvipote zveisima mimbiti yakasiyana-siyana. Izvi zvinobatsira kuti vadzidzi vapote veiongorora mimbitiyo kuona kuti haina zviyaiyo zvainopedza ere.

Mazuva ano madhorobha mazhinji aane zvikora zvepamusoro zvino batsira vadzidzi kuti vafunde pachena, izvi zvakanaka kuitira kuti nyika yoga yoga inge ine vana vayo vane ruzivo rwapamusoro.

Ezvikora zvepadera zvinotosimawo mbiti yekudhaya kuitire kuti vafundi vapote veitaticha pamusoro pemitombo yekudhaya dhaya.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvinendau dzakahlamburuka dziine ndau dzakakwana dzekuti vose vanoda kutachita vange veitachita vakasununguka pasina zvimhinga mupinyi zvingavakonesa.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvive nemabhuku akawanda ekutatichisa kuti vadzidzi vazobva pachikora vane rizivo rwakakwana kuitira kuti vazoushandisa kumabasa kwava chaenda.

Dzimba dzekutachitira dzezvikora zvepadera dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka. Dzine midziyo yechimanje-manje, yekushandisandisa pakutachita. Izvi zvinobetsera vese vanenge varipo kuti vafunde nomazvo.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine mbiti yakawanda kuitira mabvute okuti wadzidzi vapote veigaramo veikurukurirana zvine chekuita nekutachita kwawo .

Muzvikora zvapadera vadzidzi vanotachita veishandisa michina yemazuvano kuitira kuti vazwisise zvavanenge veidzida kuti zvinozovabatsira mune ramangwana pavanenge vaakuzvishandisa muupenyu hwavo.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine zvine ndau dzekutaticha dzakanaka uye muine midziyo yakafanira inobetseredza vadzidzi kuti vakwanise kutaticha nemwazvo pasina zvibingamupinyi zvingavakonesa.

Muzvikora zvepadera zvine mbatso dzakawanda mbatso imwe naumwe inenge ine basa rawo rakakosha rinenge rakanyorws pona apapo kuitira kuti vese vanotatichira apapo vanenge veiona veierenga Vega.